Miligã lɛgbɛɛ enye sia le tɔgã aɖe dzi eye ame gbogbowo nɔ eme. Ke ɖewo hã de melia tame eye polutsi kɔkɔ aɖe hã nɔ melia ƒe akpa ɖeka ŋgɔ.

Ame hatsotso aɖewoe nye esia nɔ tsi me tom eye ɖewo nɔ zɔzɔm le tsia me, ɖewo hã nɔ gasɔ tem ke ame aɖe nɔ anyi ɖe gasɔ si taya etɔ̃ nɔ ete la dzi ye ame aɖewo hã nɔ anyi ɖe kekevi aɖe me eye wonɔ wo tutum. Nɔnɔmea dze abe ɖee tsi ɖe wo ene..